Faaya jechuun dhalli namaa tokko bareedinaaf kan itti fayyadamu, fakkeenyaaf morma irratti, harka irratti, isaan kunis kan hojjetaman sibila ireaa, wantoota gara garaa irraa, warqii irraa kan hojjetaman 'Faaya' jennaan.

Muuziqaan sagalee bareedaa Kan of keessaa qabu, dhala namaa immoo miira keessa Kan galchu, Kana jechuun gadda keessatti, gammachuu keessatti, yookiin immoo wantoota garaagaraatti Kan itti fayyadamnu Kan sagalee of keessaa qabu Kan sagalee bareedu of keessaa qabu muuziqaa jenna

Hojiin sochii dhalli namaa qaama isaa fayyadamee waanta tokko galma gahuudhaaf kan irratti hirmaatudha yookaan immoo hojjetudha. Kanaaf jiraachuudhaaf hojjetanii socho'uun barbaachisaadha.

Siyaasa jechuun uummanni tokko yaadaan yookiin immoo xiinsammuudhaan, gurmaa'uudhaani aadaasaatiin, afaansaatiin walqixxummaadhaan karaa ittiin aangoo ittiin filatu yookiin immoo biyya ittiin gaggeessuu siyaasa jenna jechuudha.

Nyaanni bu'uura dhala namaatiif barbaachisu keessaa Isa tokko ta'ee namni tokko lafa kanarrati jiraachuuf kanneen qaamatti fudhataman fudhateetu dhalli namaa jireenya isaa ittiin dheereffachuudhaaf kan fayyadudha .

Oduun ragaa yookiin immoo odeeffannoo haala irratti hundaa'e kan irratti xiyyeeffatee namaaf kennamu yookiin immoo nama bira qaqqabsiisamu maal jennaanii? Oduu jennaanii jechuu dha.

Geejjiba jechuun bakka tokkorraa bakka tokkotti sochoosuudha. Konkolaataawwan immoo geejjibaaf kan gargaaranidha. Kana jechuun nama sana bakka sanarraa bakka tokkotti sochoosuudhaaf kan itti gargaaramnu konkolaataawwan jennaan jechuudha.

Amantaa Amantaa jechuuni dhalli namaa yookiin immoo namni tokko kan itti waaqeffatu, wanti tokko jira jedhee, "humni olii jira" jedhee, "Waaqni jira" jedhee kan waaqeffatu yookiin immoo kan Waaqayyo tti amanu jechuu dha. Kanaaf Amantiin kana irratti xiyyeeffata jechuu dha.